Duu puuni n boŋo ka paɣa ʒɛya paɣa maa sola jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga nuɣso ka gbubi binshaɣu o nyaanga ka diriti yili yiliya diriti maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka fulaawaasi tamya fulaawaasi maa nyɛla zaɣ vakaɣali

Loori n ʒɛya ŋo loori maa nyɛla zaɣ nuɣso ka zaɣ piɛla gabi di puuni ka niraba ʒɛ di gbuni bi puuni so vorila bia ka so chinchini ka di niŋ zaɣ dozim ka so kpabi bia ʒɛya ka yɛ liiga ka di niŋ zaɣ nuɣso

Boɣali ni n boŋo ka niraba ʒɛ di puuni niraba maa zaa nyɛla dabba bi puuni so yɛla liiga ka di niŋ zaɣ dozim ka so yɛ liiga ka di niŋ zaɣ vakaɣali ka di boɣari niŋ zaɣ dozim ka so kuriya n zaŋ tan toorigu toora

Paɣa n ʒiya ŋo o yɛla tani daliya ka teebuli ʒɛ o tooni teebuli maa zuɣu ka tahapoŋ tamya ka bin piɛlli gba tamya ka chɛrigi pa dizuɣu ka kuripooti ʒɛya ka duɣu tam dizuɣu ka dikpuni gba bɛni

Niraba n boŋo ka bi bɛ boɣali ni niraba maa galisiya pam ka bi shab niɛma daɣadaɣa so yɛla liiga ka di niŋ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka do do tam bi zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli

paɣ' ba n bɔŋɔ be nyɛla be nɛeribaayi bɛ zaa so be pɛri namda Ka be zaa nyɛgi gaɣ'kaɣ' maa kom nyɛla zaɣ' dozim bɛn karitɛ ahɛlimaa ka kobɛɣ' do ni maa ni la be nyɛŋa ka tihi saya

Bihi n zaya bɛ nyɛla bɛ niriba anahi la so ye liiga ʒee ka piri namda sabinli ka so ye liiga tampilim ka piri namda vakahali ka so ye liiga nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli bɛ nyaanga ka bia so zaya ka gbibi kpaa ka suɣuli gba biɛni ka yili.

Palli zuɣu n boŋo ka gamo niŋ ka paɣa so ʒiya ka gbubi bia so gamo ŋo ni niŋ ŋo ka do so kuriya ka yɛ liiga dozim ka so kuriya n ŋmaariba foto ka shikuru bihi ayi gba ʒɛya ka yɛ liiga yinsi liiga maa nyɛla zaɣ dozim

Silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ o yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabinli ka bihi ʒɛ o sani bihi maa shab yɛla neen ʒiɛhi ka so yɛ neen piɛla bi nyaanga ka dikpuni biɛni ka dikpuni maa zuɣu ka bi sabi namba sabila pa

Niriba n zaya ŋɔ bɛ nyɛla dabba ka paɣa yino gabi bɛ ni ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣa nuɣuso ka so jinjiɛm sabinli dobba maa sheba yela niɛn'piɛla ka so so jinjiɛm sabinli bɛ tooni sa ka tia saya.

Niriba n ʒia ŋɔ bɛ ʒila varanda ni bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka di niŋ zaɣa tankpaɣu bɛ so yela liiga ka di nyɛ zaɣa ʒee ka pili zipil'piɛlli ka so zabri paligi zaa ka mori sa bɛ luɣuli ni mori maa nyɛla zaɣa vakahali.